Zal"e sohuwan dumma dumma go'aa miishshati de'iyaageta be'eetes. Ha dumma dumma de'iya miishshatu giddon haattaa duuqqanawu maaddiya miishshaaakka be'eettes. Ha haattaa duuqqanawu maaddiya go'aa mishshsatu qooday woyise?

so asaa giyoogee aawaa, aayiyonne naata giyoogaa. Ha sohuwani aawaykka eqqiis, aayiyaaka eqaasu shin mati aayiya na'aa tookaasu. Ha sohuwani woyssu asati de'iyoona muleera?

ha kushe hilla miishshai nu biittan daro go'aanne daro maaduwaa immees. ha kushe miishshaa sunttan nuuni oona giidi qonccissana danddayiyo?

Dumma dumma asa maaddiya zal'iya miishshata ha sohuwan be'eettees ha zal'iya miishshatu giddon tamaa eettanaukka maaddiyaagee haattaa tiganaukka maaddiyaageeti de7oosona ha tamaa eettanau maaddiyaagaa sunttan nuuni oona giyo?

daronne dumma dumma so miishshati ha sohuwan de'oosona. ha so miishshatu giddon ha bootta meraara de'iyaagaa nuuni aibaa oottanau go'ettana danddayiyona?

daro dumma dumma buqorata zal77anchchai ekkidi giya ekkiyiis. ha zal77anchcha miyyan eqqida issi boota maayuwaa maayida maccaasiyaa de7awusu zo7uwaakka maayida maccaasiyaa de7awusu. ha zal77anchchai huuphiyan wottidoogaa aibaa giyo?

issi keettan daro puulanchchanne meraara lo''iya na'iyaa de'ausu ha na'iya maayido maayoy bootta xalaala maayaasu qassikka ha na'iya oosetto huuphiyaa qommuwaa oona giyo aybaa giyo

dumma dumma lo77iya doozzati de7iyoosan erettida kaalettiyaagee uttidaagaa be'ayidda dayis. haerettida kaalettiyaagee maayido maayuwaa qommuwaa aiba wogaagaa giidi qonccissiyo?

daro puulanchchanne lo77iya miraara de7iya naata be7eettees. ha sohuwankka issi attuma na7ainne oiddu maccanaati de7iyaageeta be7eettees. eti maayido maayuwaa sunttaa aiba wogaagaa giidi qonccissana danddayiyo?

ha meedoosay nuna loyttidinne go'iya so meedoosa geetettees. loyttidi caanaunne hara harabau zokkon caanidi efiyoowa nuna loyttidi maaddiya someedoosa qassikka ha meedoosa sunttan nuuni oona giidi qonccissana danddayiyo?

lo77o huuphiyaa pulayidi qanxxissida na7ay beettees. ha na7aasi i maayido maayuwaa mera woigidi nuuni qonccissana danddayiyo?

daro pulan pulanchchissido zannaqa sohuwaa be'etees ha zannaqa sohuwan dumman dumma mittaa qommotikka de'oosona ha sohuwan de'iya nu be'iyo oydetu qooday woysa gidana danddayii

cora asai dumma dumma meraara de'iya asay keetta miyyan eqqiis ha sohuwan de'iya asaa qoodaa nuuni woisa giidi qonccissana danddayiyo?